Enkembo nga enkembo enho yankamala osala oluguudo, eidhye kumbali ogh'oluguudo aghali obusubisubi elinha kyeli gezaaku okwetegeleza aye nga ekimalileku ebiloghoozo. Enkembo enho efanhanha bulungi nga eba nh'akasusu akanhilira nhi feesi eli oti nsale ya kaati. Kumbali nhi kumbali okw'oluguudo lunho ghaligho eisubi oba ensiko kumbali nhi kumbali

Ensiko, nga ensiko enho nnhenhe inho inho eli oti bwa kisaghe. Ensiko enho erimu ebisolo eby'omunsiko eby'endhaghulo nga mulimu ekisolo ekili oti nte nga kilina kala eya kisiitaka, mwabamu ekisolo nga kilina kala eya kisiitaka nga aye kilimu obudolodondo. Nga ebisolo binho bili bisatu ebilina kala eya kisiitaka nga bilimu obudolodondo, mulimu ebisubi eby'endhaghulo, mwabamu emiti nga bwoba gheyongeireyo ghaligho akasozi nga kalinha emiti egy'endhaghulo.

Ekimpanze, ekimpanze kino nga kili mu miti ghagati kilinha kyekili gezaaku okulengeza mu buti buno. Ekimpanze bwekilambaile kibonheka kili mu naku ti nekindhi kiyinza okuba nga kilwaile lwa kuba ebiviili ebikiliku byonabyona ti bili fanhanha bulungi.

Omudaala nga gunho omudaala gwa menvu nh'amatooke. Ebighago ebya menvu babitaile mu butaasa obw'endhaghulo okusinzilila ku beeyi gye baba benze okugatundhilaku. Eliyo agali mu kataasa akatini einho, aka nenhenhene nhe kiibo ekinhenhe einho nhi bbafu. Emiteeko ginho egya menvu bagipanze nga gili lindha baguzi. Omuguzi bwa tuka basitula busitule ba mugha. Emiteeko egindhi bagitaile ku mabaale ghansi ku kiveera nhi ku kiti kye baakuba ghanho nga enkota dha matooke dhino.....

Enkota ibiri edh'amatoke enkota dhino nnhenhe bulungi nga era dhifanana bulungi inho ekota dhino dhiyiiza okuba nga badhiyuda nga dhikaali nto lwakubanga obunwe Bulaga nti enkota dhino dhaali dhibulamu obunwe buno okukala obulungi bugwe dheni oba memare badhiyunde enkota dhino badhilambayiza wansi kubusubi bwebalinda anadhitwala

Omusili gwa dhuma omuto omusili gunho gubonheka bulungi kibonheka dhuma onho ghe bamuta ghagimu ebidhuma bukalu soghola aye nga dhuma bamuta mulainhi dha ndhaghulo, kumbali ghaligho enhimiro ye bikadho nga aye ebikadho binho bikuze binhatera okutuka okutemebwa.

Abaana banna nga abaana banho bava amaadhi, abakulu abasatu betwise obudhomolo obwa lita kumi nga omuto muto ye twise aka dhomolo ake lita eisatu. Abaana banho bali kwambuka akasozi beireyo eghaka nho budhomolo bwe betwise ku mutwe nga mbali kwo lugudho ghaligho ensiko erimu emiti nga era kumbali okundhi bali bisaa abaana abandhi babiri nga kuliku omukulu agemye ku muto kumpi nhe nhimiro enhime yaamu.

Omukazi nga omukazi onho atunga misweta okusinzira kukyalanhi kyalinhakyo, sweta dhinho adhitunga nhekyalanhi kinho nga agema ghuzi yadhibisa mweliyo yamala yadhisa ghansi yagivunhikiza mukyalanhi. Akulula ghaza omutwe ogwekyalani saidi nhi saidi asobole okuba nga atunga sweta oba ebintu byona byona byebatola mughuzi.

Omuvuzi gha bbodha nga ali vuga bbodha yeyongereyo gyalikugya alibita kulugudho nga aye kumpi nhighalibitira ghaligho akagangu keba tundhiramu ebintu ebyobughangwa nh'ebintu ebindhi nga ebikozesebya ghaka nga era kumbali ghenhegho ghaligho emiti ate einhuma oghakagangu ako konha ghaligho emiti kumpi nhemiti egyo ghaligho nh'enhumba edhabbizinhensi.

Eilibwa nga eilibwa lino lili va ku kiryo bweliira awerufu. Ekiryo kino kibaaku amalibwa ag'endhagulo nga aye eilibwa elikuze lifumuuka lyabamu obudholodhondho nga aye lya kilagala, nga aye mu bwa kilagala bwalyo liba ni kilagala omukwafu. Eilibwa lino libaaku eisusa nga eisusa balilya eiva nga eilibwa balilya emmere. Eilibwa lino likulira ghansi nga tilisituka ghangulu.

Ebisolo bisatu ebisolo binho bya munsiko bilinha enkoto empanvu nho butu obutonho nha magulu amaleyi, ebisolo binho bili tambula kibonheka bilinha yebuli kugya nga aye ghebili eisubi lili gezaku okuba nga likala nga era ghebili bili ku kasozi nga kibonheka bili tambula bigye binhonhyeku ekyo kulya. Bwoba oyongeireyoku nga ghe oyongeireyoku okuva ghanho, ghaliyo akasozi akandhi nhe kiiko.

Omusaadha nga omusaadha ono yakola nhasale bbedhi eyo mukyere, nhasale bbedhi edhomukyere batera dhiyugha mumaadhi agali mukidhiba mubibali eyo. Omukyere guno gwize bulungi nga era gufanhanha bulungi, aligezaku okugusikayo age agutwale yegulina okuba mukisera ekyoluberera oba munhimiro mwagyo ogusimba. Omusaadha onho yesibye ekitambala kumutwe yayambala tishati nga aboneka omusaadha ono musiramu lwakubanga nhi ghansi ayambaire empere edhabasiramu.

Luumu mwebabonhera enkuba eyomutima ey'omuntu sawa dhinho kumashinhi balitulaga nti kuliku omuntu aligezaku okwisa nga omutima gwe tigulikuba bubi inho era nga tinhomulungi ogulyagho akativi kanho kabaku ghaya edhendhaghulo nga ghaya dhinho dhikonhekitinga oba dhigya paka mumasonyalaze dhayamba ekyuma kinho obutavaku. Kumbali ghaligho obuliri obwomulyaire obuliku amasuka gabbulu omulyaire kwalambeere nga ghaligho nhakameza kebataku ebintu ebidhandhaba omulyaire eluumu nde...

Abaana nga bali babiri nga abaana banho babonheka bali mukirasi yakumyula, abaana buli alinha olupapula amaliliza okumyula kyebabanga bamukobye okusiga, abaana banho yinhifoomo yaibwe yabbulu nga abaghala bataku ekiteteyi ekya gulwiinhi oba ekya kiragala nga kya masalankwagha. Mukirasi enho mulimu omusomesa nga alikumpi nholubagho nga ayemerere mukiteteyi kyeru, ekyibinha bakizimbisa mbagho bakomereramu emiti ghagati dhenhi baserekesa abaati amelu batamu.....

Ekibira nga ekibira kino kilimu emiti egy'ekika ekilala. Ekibila kino ekindhi saidi eyindhi eli ku kasozisozi nga saidi eyindhi eli ku kiiko, nga aye akasozi kano kalimu obuswa obwendhaghulo. Ghansi mu kiiko kumpi nh'ekibira kino ghaligho oluguudho olutambuza ebidduka nh'abantu, kumbali ghaligho obusubi obw'endhaghulo.

Omukazi nga ono mukazi aboneka atembeya bintu byapulasitiki, omukazi ono ebintu byatembeya abita mubbafu yamala yabitaku akagoye nga mubintu byatembeya mulimu ebikopo, ebigiko, amasowani gamalamaini nga omukazi ono yesibye akatambala kumutwe yayambala esaati eyakasayi alitambula asobole okubanga anhonya akatale akebintu bino byataire mubbafu yabbulu. Kumpi nighalitambuli ghaligho eitundiro ery'ebintu nga aye ebintu bino biri mubibbokisi ebyendhaghulo nga ekyamoviti.

Abaana abeisomero nga abaana banho bali mu kibinha kya mikono, bonabona balinha kyebali luka aye nga kyebali luka kibatwalile obwire, bonabona ebiloghozo babimalile ku kinho kye bali kuluka nga era buli mwaana agemye eghuzi nhe empiso aligegazu okuba nga atunga ekyo kyeba musubilamu, abaana banho bambaire eyunifoomu ya bbulu nga eriku ekitogi kyeru.

Omusaadha nga ali gezaaku okuyughilila abaana amaadhi banhaabe mu ngalo. Omusaadha onho ali kozesa omufuleedhe bwayughiriza abaana amaadhi, basobole okuba nga batoola ebikyafu ebili mu ngalo dhaibwe bigheemu memale babe nga bafunhaku ekyokulya oba eky'enkatika. Abaana banho abandhi ba kava ku isomelo nga abandhi babonheka babaile ghaka aye nga engalo nkyafu.

"Eizike" nga "eizike" linho ikulu, "eizike" inhenhe bulungi nga era liriku omunhofu ogughera. "Eizike" linho liri munsiko nga liritambula lirinha gyeriraga okunhonhya ekyokulya oba okunhonhya "bizike" binhabyo. "Eizike" linho mu uganda balikuba kusente nga emitwalo etanhu bagikubaku.

Abasaadha babiri nga abasaadha banho abazungu balinha omukazi ayemereire nga abonheka omukazi onho akoseibwa ku kigere kye, abasaadha banho bali gezaku okisibila omugugu gwo mukazi onho mu kifoo kilala gubenga tigukosebwa kusingagho. Bagutaireku obughuzi obwendhaghulo bagutaku nhe kipapula kibenga kisobola okugugemera mu kifoo kilala kyeba dhyese nti bali mugha "first aid", omughala ayemereire nga abasaadha bakunamirire nga bali mwamba

Omukazi nga amaze okuma sigeri atereku sepiki yakuse obulungi erinherengeta oti mpyaka, musepiki muno alisikiramu sukuma nga musukuma muno alikutamu lwaiko nga alina n'akalgho akokukyusamu bwebiba nga birisirira. Omukazi ono akotaime nga ayambaire obugaito obwakisitaka kumbali ghaligho obudhomolo obwendhaghulo n'olwiigi olwenhumba.